Daro mithay beettes mitha matanka lo7eya puuteti beettoson naa dicciya geetinne ciyya getinne ayfe immiya geeti do7ooso naa pute lo7es daro gua imees.

Daro asati de7oosona he asatikka maca nayta xalala maca naytikka issi katha issife gididi ooththishenne la7athishe de7oosona

Dalga demban bangay Des , he banga gidonka issi asay Des,asayka keeh lo'iya banga gidon Des, bangayka lo'o katha gididaysane lo'o muruta imiyaysa qoncises.

Issi addera issi macara badala giddon de'ettes he badalaykka keehi lo'iya badala gididayssa cililaletethay qonccisees he badalaykka asa na'aws go'iya kaththa giddoba qonccisees.

Daro ciishay de'oosona. He ciishatika pudhigagetanne ayfiyageta. Ciishatika keehippe lo'ees. Ciishay asa naas wubete immes. Ciishay asa na go'iza miisba gididaysa misiley qoncisees.